Oolaka dho mositola dhi na ootyepisa dhoka dha ningwa miihakautu kehe yimwe oyina ondando kutya oyina ingapi, dhino shampa wedhi lolo kehe yimwe oyina omulyo gwayo.

Owa zamo moshilongo wa ya koshilongo shimwe? Noto ipula kutya oto vulu wu patulule ombaanga yimwe ngele ku li moshilongo shoye? NoBank Windhoek oto vulu oku patulula ombaanga ndjoka tayi longitha iimaliwa kaayishi yomoshilongo shoye. Ka patulule ombaanga yoye nena noBank Windhoek.

Kehe oshilongo oshina ombaanga yasho. Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho, shina oshimaliwa inaashi fa iimaliwa iikwawo. Oshimaliwa shino ohashi longo owala moshilongo shoka ngaashi Namibia okuna oshimaliwa she.

Omukadhona ta monika nawa, a kwata nokwatala mongodhi nokwa nyanyukwa. A humbata oondjato dhe moka mu na iinima ye mbyoka a landa nombaanga ye yaNedbank.

Ngweye oho longo wi itula mo, tse otatu ku kwathele. Nokakalata koye hoka koFNB oto vulu oku nana oshimaliwa kehe mpoka, notashi kala she endelela noshipu wo kungoye. Oto vulu oku nana oshimaliwa kehe, ngoye oto vulu oku futa kehe shoka wa hala oku futa nokakaklata koye hoka kaFNB.

Ositola ndjoka hayi landitha iikutu yaakulukadhi naasamane, mwa thikama aakulukadhi ya kwata iikutu ye li momukweyo ya ka fute nayamwe ye li momukweyo ya ka tale ngele otaya gwana ngaa miikutu mbyoka ya kutha.

Ombete ndjoka yi na etalashe etokele noshipundi shoka shi li komagulu yi na omalapi gopomakende ngoka omatokele noku na omalapi inaaga patululwa kombete netalashe li li othayila tayi monika kutya ombete ndjika opo ya landwa no inayi yalwa natango.

Om'saane goomvula dhopokati omuyelele , a kwata iimaliwa ta thanekwa, a zala oolinga kominwe dhe nokwa zala okambindja hoka kena omilayina odhindji.

Oshitaafula oshinene oshina iipundi yili ihamano kehe kombinga. Oshitaafula shika osho hashi lilwa ngele aantu taya li uulalelo ya lile pamwe. Oshitaafula oshina ekende kombanda yasho noshina oshinima shafa omamanya kohi yasho.

Uunona woye otawu shuna kosikola? NoBank Windhoek oto vulu oku patulula ombaanga ompe, moka to vulu okutula iimaliwa yuunona woye, mbyoka ta yi kala ya ngambekwa sigo oto vulu oku yi kutha ko.

Momwedhi ngoka Febuluali, omwedhi gwo hole otwa mono Lovisa Lukas ngoka a vene eyovi kwali oshikumungu shoka shoku tala kutya olye ta vene, naLovisa Lukas okwa vene okuza koBank Windhoek.

Okayalulitho hoka haka longithwa okuyalula iimaliwa nokuninga omwaalu omupu. Iimaliwa oshinima shimwe ihaashi vulu okuyalula owala nokoonyala noshoka sha simana. Oshimaliwa oho vulu okulanda kehe shoka wa hala, no shimaliwa oshili miitopolwa yi ili no yi ili okuza koshilongo noshilongo.

Oshimaliwa sha CONGO shomathele gaali, konima ku na omukulukadhi ngoka ena etemo nomusamane ena etemo yeli mepya taya longo iilya.

Omusamane, omukulukadhi nomukadhona taya monika ya fa aakwanezimo. Omukulukadhi nomukadhona oya zala yi ifa, uuhema wu na oombapa oozizi. Omusamane oye omule kuyo ayehe noku na oshitukutuku shi li konima yawo ayehe.

Kehe oshilongo oshina oshimaliwa hasho naashono oshimaliwa hashi longo moshilongo shasho, ngele otozi koshilongo shoye wuuka koshilongo oshikwawo owuna oku gandja oshimaliwa shono sho shilongo shoye, ngoye wu mone shoka hashi longo moshilongo moka. Ngele otozi koUnited state wuuka koNigeria owuna oku gandja oshimaliwa shaUnited state ngoye wu to mono oshimaliwa shaNigeria.

Oshipundi noshitaafula ya ningwa miipilangi oha yi yi kumwe shili. Oshipundi shoka shokukuutumba noshitaafula shotula iinima ngaashi iimeno nenge omambo.

Oositola dhetu ndhika dhopaife otadhi endele pamwe nethimbo ndika lyopaife. Oto vulu okufuta peshina mpoka to kwathelwa komuntu noto vulu okufuta peshina mpoka to ikwathele ngoye mwene. Oositola dhetu dhopaife odhi na oolaka, oolaka ndhoka dhi na uukulya mboka wo ku iyuvitha nawa noto vulu okufuta to futu pethimbo ndyoka.

Keshe omunangeshefa ope na ethimbo ahala ekwatho mpano ope na omusamane ena oombezi ahumbata omatama geli gaali ota monika afa omunangeahefa nondi wete ta kwathelwa koFNB kombaanga.

Ombaanga yetu yaBank Windhoek, otayi gandja omake ku David Nuyoma, omupambele gwetu gwopombanda. David Nuyoma omusamane gwopokati, ha zala omakende kehe ethimbo, notaye ndjoka oontiligane. Nguno oye omukuluntu gwetu gwashili.

Oshipungululithi shiinima shoka hashi vulu ou tulwa omakende ga kehe iimeno nenge iinima mbyoka hayi monikithitha nawa megumbo. Ohashi kala nee sha tulwa kekuma shadhengelelwako noomboha nosha pakelwa melandulathano.

Egumbo lyekuma li na omakende, konima ya lyo otaku monika ku na oshitaafula oshinene shi na iipundi ihetatu yi na oshikuutumbitho oshiluudhe ya tulwa mevi pu na omwiidhi omushona.

Meni lyegumbo kyekuma omuna iipundi, iipundi mbino ohayi ithanwa omatyofa. Omatyofa ngano ogena omakala ngono geli gatatu haga vulu oku kuutumbwa pokati galyo opena oshitaafula shaningwa miipilangi. Megumbo omuna omalapi gopomakende ngono gena ombamba yiifa nelamba lyili pokati.

Ngele ngweye owuli noBank-Windhoeka oto vulu okuvena, okuya koGondwana hoka to vulu okuka kala omasiku. Sho wuna okuninga owuna okukala wuna okakalata koye koBank-Windhoek, ngoye toyi mo moshikumungu shoka shokuvena huya koGondwana.

Oshendja yetu ndjoka unene tuu shampa wa yi mositola oto mono mo iimaliwa iikukutu nenge ngele wa landa oshinima shoka shi na nande omilongombali ngoye owa gandja omilongondatu, oshendja unene oyo ndjoka ngaa tayi vulu okukala yiimaliwa iikukutu ngaashi osipenitha, odola yimwe nenge oodola ntano.

Oshimaliwa shaCongo shina uugumbo konima yasho. Uugumbo mboka owuna omiti odhindji. Oshina woo omukulukadhi ngoka azala iinima oyindji komutse na okwa shangwa moshipala komeho.

Iipilangi ya tetwa yi thike pamwe yi na ombamba ya yela tayi vulu okulongithwa okuninga iitafula, oombete na yimwe yilwe. Iipilangi oha yi longithwa wo okuninga oosikopa ndhoka hadhi tulwa iikutu.

Omboloto tayi kuthwapo konyala yina okalyenge okambulawu nondjakete ontiligane. Omboloto odho hadhiliwa kuunona wosikola ngele ta wuyi kosikola nange taya tula muumbaki, oyo haya tulamo.

Paife oto vulu okulongitha ongodhi yoye okutala ombanga yoye, kutha owala ongodhi yoye, oshipatululitho shoye shombanga shono otoshi ningi oshipala shoye ngweye oto vulu okushendja kehe shoka ileni tuyeni nobank windhoek.

Pethimbo ndika lyoshinanena kehe shimwe otashi ningwa mongodhi. NoBank Windhoek, ngele ombaanga yawo oya patululwa kongodhi, ihe hangoye we yi patulula, oto vulu oku tu dhengela wu mone kutya olye e yi patulula. Onomola 061 2991200.

Moositola yina itafula iitiligane oyindji, aantu ya thikama momiilayina yatengelela ekwatho. Pena ehala ndyoka inali pitikwa aantu yeendepo nolya tetwako nongodhi ontiligane yina ehala lyayela lyayela lela nge.

Owa hala okusindana? Ompito yoye oyo ndjika. MolyOmakaya ethigathano ndyoka lyaakulukadhi ndyoka hali ithanwa Women Super Leaque otali dhana noto vulu okusindana N$ 1000 lyu ukilila komayalulo goye gombaanga ngele owu na ombaanga yoFNb. Shoka wu na okuninga, okuthanenka ethano ndyoka lya taalela kungoye, to li thaneke ndele to sindana.

Aakwashigwana ohaya longitha omukalao omupu ngoka gwa ndulukwa kombaanga yotango yopashigwana, opo ya lande iipumbiwa yawo yayooloka moongheshefa. Omukalo nguka omupu nookondo oshoka omuntu ina punbwa iimaliwa yokoonyala.

Ehala ndyoka lyina iipilangi yatulwa kumwe oyindji, po opuna egumbo ta li monika lyafa lyatungwa miipilangi, po opu na woo ontopa ndjoka tovulu oku enda ngele tozi lokegumbo.

Omvula ndjika yo mayovi gaali nomilongo mbali na hamano, oto vulu okuya wukalande iinima yoye nongodhi yoye owala, itooyi noka kalata koye kombaanga. Endela pamwe nethimbo ndika momvula ndjika yomayovi gaali nomilongo mbali na hamano.

Ofiliza yina oombamba mbali ombulawu nontookele tayi monika yafa yina omayovi omulongo nayimwe. Ondando yagwa pevi neyovi limwe. Ofiliza ndjino oyina omiyelo mbali hadhi patuluka.

Oto longitha FNB ombaanga yoye, paife okuza 1 Juuni 2025, oto vulu oku longitha oka kalata koye oku nana shoka tashi kala oshali. Oto vulu oku landa otee, oto vulu oku tula mo omahooli mohauto yioye, kehe shimwe oshili oshali.

Iipilangi mbyoka ya mbambalelwa kekuma. Iipilangi ohayi vulu okulongithwa okuninga okataafula nenge ohayi vulu okulongithwa okuninga okasikopa hoka haka tulwa iinima. Iipilangi mbyoka oya longithwa okuninga ehala ndyoka to vulu okutula omambo nenge kehe shimwe shoka wa hala okutula ko.

Oshinakugwanithwa shokutunga egumbo osha kehe gumwe hashaangoka owala ha kala megumbo. Aakulukadhi ye li yatatu naasamane ye li yaali ya kwata okaboba okanene hoka taku tiwa landa ondhopi. Ndika ehangano ndyoka hali tungile aantu omagumbo ye na oshimaliwa ya pewa kombaanga yetu ndjoka yoStandard Bank.

Kehe oshilongo oshina kutya oshimaliwa shasho oshithike peni moshilongo sha landulako. Ngaashi oshilongo sha Japan opuna kutya oshimaliwa shawo oshina ingapi moshilongo shafa Thailand.

Oshikumungu shoka oshipe shombaanga yetu ya Bank Widhoek, to vulu okuya mositola kehe, ngoye to landa no kakalata koye kombaanga, ngoye toyi moshikumungu shoka shoku sindana omayovi omilongo mbali, no kakalata koye hoka ko Bank Widhoek.

Omeya omambulawu gafa egulu evi lya toka lyafa okalunda komutenya ehala ndika olyo hali popiwa ngele aantu ya hala ombili yokomwenyo noku fudhapo ngeno kokule naantu.

Omatyofa ngoka ga gongala pu na uutaafula nuupundi uushona. Omatyofa ngoka kaage na ombamba onduudhe unene na oyi li ngaa. Omatyofa ohaga kuutumbwa kaantu moseti ngele pu na aayenda nongele aantu taya tala otiivii. Omatyofa ohaga kala nuukuusinga uushona mboka wa longelwa ko.